Omama besigabeni sakuleyo ndawo befundiswa ngokuziphatha kahle kanye lange zempilakahle kuleso sigaba bakhanya bethakazelela leso sifundo njalo bezwisisa kakhulu.

Abantwana besikolo kumele bafundiswe ukugeza izandla ngaso sonkiskhathi uma bevela esambuzini, lokhu kulungile ngoba kuyavikela imkhuhlane etshiyeneyo.

Imkhuhlane etshiyeneyo iveza impawu ezitshiyeneyo emzimbeni yethu .Eminye imikhuhlane iyavuvukisa imzimba ,eminye iyatshayisa ngekhanda ngakho kumele sinanzelele lezi mpawu uma singezwa kahle.

Ibhakane elisitshengisa indlela esingazivikela ngayo ekubeni sibe lomkhuhlane wemvukuzane. Kuhle ukuthi abantu bazi ukuthi singenza njani ukuqaphela lowo mkhuhlane.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi iqakathekile kakhulu ibenza bazi ukuba umuntu uphethwe yini njalo bamuphe muthi bani.

Ezinye zezinto ezisetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi uma beselapha abantwana labadala abangezwa kuhle emzimbeni.

Abanye abantwana bathi nxa bedlala banyele inyawo noma baqamuke kodwa nxa bengavatshela ezibhedlela bayabancedisa ukubana bathole izinto ezingabasiza ukubana benelise ukuhamba kuhle basile .

Odokotela kanye labo mongikazi basebenzisa imtshina eyehlukeneyo ezibhedlela ukubana belaphe izigulane njalo bazi ukuthi baphethwe yini.

ezibhedlela kulemtshina esezingeni eliphezulu esetshenziswa ukwelapha izigulane limtshina iyancedisa odokotela ukuthi bazi ukuthi umuntu uphethwe yini

Izinto ezisetshenziswa ngabodokotela Kanye labomongikazi ezibhedlela zethu ezinkulu kanye lasezibhedlela zethu zasemakhaya ukubana belaphe abantu abagulayo.

Uphawu olukhombisa olunye lwelunga olukhangele abantu bezempilakahle kanye lokuthi basebenza njani ezibhedlela ezinkulu.

Imithi ephiwa ezibhedlela, abantu abangezwa kuhle noma sithi abagulayo, bephiwa ngabomongikazi kanye labodokotela.

imithi eyehlukeneyo esiyinikezwa ngabo dokotela labomongikazi ukwelapha umkhuhlane wamehlo ebantwini abangezwa kuhle

Odokotela kanye labo mongikazi ezibhedlela lapho okwelatshwa khona abantu abagulayo, esibhedlela kulapho okutholakala imitshina kanye lemithi eyehlukeneyo eyokwelapha.

u dokotela uyelapha isgulane esibhedlela kubonakala kulemtshina kanye lakho konke okufaneleyo ukuze ethole ukwelapha

Imithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo kubalulekile ukubana sinanzelele sifundise abantwana ngemithi etshiyeneyo

Kulezi insuku abantu babona kungcono ukuba banathe imithi yesintu kumbe basebenzise imithi yesintu uma begula kulokuya ezibhedlela ngoba bathi imithi yesintu iyelapha izifo ezinengi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu kufanele sifundise abantwana ngayo lokuqakatheka kwayo ukuze bakwazi ukunakekela umhlaba kanye lakho konke okuphakathi kwawo.

Imithi yesintu etshiyatshiyeneyo engasetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo kumbe abaphethwe yimikhuhlane ethile esigabeni sethu.

Kulezinsuku abantu bavamile ukusebenzisa imithi yesiNtu kakhulu kungenxa yokuthi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo esikhona ebantwini.

Amaluba ayisiwo wokucecisa kuphela ukuthi imizi ibemihle. Amanye amaluba alusizo ngoba angumuthi. Amanye ayelapha isifo sokukhwehlela, amanye ayelapha isifo sezilonda. So kuhle ukubana sazi ukuthi iluba ngeluba ngelani lisebe.

Abantwana bakulezi insuku abasakwazi ukuqakatheka kwemithi yesintu kuqakathekile kakhulu ukuba bafundiswe ezikolweni lase zibhedlela ukuqakatheka kwaleyi mithi ukuze abantu baphile.

Kudala abadala babethi bengahlangana lesihlahla eselaphayo egangeni babesithatha bezesihlanyela ekhaya ukuze bakwanise ukusisebenzisa nxa sesifunakala futhi.